kammetsi kamangi inga khumeetsi khuno khulikho lilyaato litwela, lilyato lino bandu bekhale mugati balala abandi baninile bikhale khungakyi nga itaayi wekameetsi kano iliyo kubaale kubofu naabi.

Shirimba shitwela shirimba shino inga bashombekhamo kyimiyu kyetsigorofa kyimileyi naabi ate kyimimiliyu nga aliwo ni lugudo lulwabirilamo khulikho tsimotokha tsitsimile line khatsitimilakho ni abandu bali khubikyele bakali naabi khebakyendana.

Akhundu aliwo intsu ili indeeyi itsu ino ili iye gorofa intsu iyi ishili khuba inga iwa tawe waliwo bibindu bili byesi bapanga bibwoma bibininisa bibindu khungakyi khutsu , khutsu khuno ilikho khatimba khali khunduro khayeta nga bali nga bali khukhombekha litosi lyatakhubanga litumaka khutsitsu tsili shimbi taa.

Akhunu alikakawo bunyaasi nga tsinzila tsabirakakilawo nenga bunyaasi buli bumiliyu ,aliwo litila liliwo lilimo bisaala bili biboofu, shyangelekha iliyo lukyinji tsi tsinjinji tsilikakayo tsingali nga tsinjinji tsino tsabonekhelemo namufeli ukhosele

khakhandu khano khalimo bwa square, khakhandu khano khaitsa khufananamo nga i'ngeeni, khalimo i'color ili imwaanga yabamo i'color ili iya blue yabamo i'colour ili imali yabamo ni color ili imbesemu. khakhandu khano khali kha round ni color ili iya yellow.

Umundu mutwela ubonekhane nga ufuga bitima byekamapishano wasitamile ano nga watile kamakhoone kewe khuform watilile ni mubweni wabikhile ni helmet yewe abundulo

Umuundu mutweela upakingile ipikyipikyi yewe aluwande we luguudo lwa kolaasi wekhalekho wakwarire tsinguubo tsiwaanga ni kofila iya green waambile khakyupa khe kameetsi mukhono mwe.

Umusaani mutwela ulekile kameno kye ibulafu nga wakwarire ikofila imaali ni t-shirt imwanga ni imbaale imaali ali muranji imwanga maali akhakakho khumwata busala butalu mungkyi nga abunyaisa ni mubanga mwabiramo i wire.

Isolo indwela isi balanga imbulu ela nga yaninile khukusala ikwakwa asi khekyendakho yafunyile likosi lyayo yaloleleye itayi nga bunyaasi bukali bwabowana khukusala kuno.

Isoolo ili imbofu naabi musisaali isoolo Eno ishi balanga bari intsofu, isoolo yi ilikho kamasanga yemikhile akhuunu akhaliwo bunyaasi bukaali tawe bunyaasi bubwoma inyuma wayo iliwo bisaala bili bibofu bisaali bisaala bilange bisaali

Biluungo bye mu tsinyenyi bili bikali nabi muli carrot, pilipili umubisi ni umurobe, babikhakile ano khu buselo babonekhaane nga babikulisa. Bibindu bino bingaayisa nabi tsinyenyi.

Umuundu mutwela ubonekhane nga umusawu wakwalire i'mask imwaanga ni jacket imwaanga wafunyile imooni yewe indwela akhalolela mu shuma shishibona buwukha bufiti naabi bwesi khukhanyala khwabona ni tsi mooni tsefe namwe ishuma ishi silange uri microscope.

Umundu mutwela uwikhaale asi nga wafunyile inguubo imaali kumukhono kwe, umusaawu khakhakakho khumuupa imbiso nga umusaawo akwarire inguubo imwanga ni tsi gloves tse blue, ela waambile imbiiso akhakhakakho khumuupa khumukhono.

Shibumbe shitwela shili mungola iya statue, shibumbe shino nga ba shibumba ano shikhebulisa kho Uganda isi yafunila khukhwiwula nga bashipa ni khu silingi tselinambo uganda

Kyimikhono kyo mundu mutwela ubonekhane nga umuzungu, wa'ambile ano muliloba lili limali wabonekhane nga uli khubyala bubala bwe tsinyanye era nga buliwo bukali nabi bwesi abyalilekho.

Khamuli khamiliyu nabbi nga khali mukyewa, khamuli khano khali muranji iya yellow ni iya green, inzushi indwela yawunile kumunwa kwayo mukhamuli khano khekhakakho khununamu butsamu, butsamu bwesi inzushi inywa mubimuli nibwo isi ikholamu bubukhi

Lugudo lutwela lugudo luno lwelitosi busa nga tsindulo tselugudo tsino tsarulile bunyasi iliwo ipikipiki indwela ilikhutimila khulugudo luno nga yasile i'tourch ni khasolo khaleyi naabi likosi khemukyisali hakalisa khulukudo luno.

Kameetsi kamanji naabi kameetsi kano kali munyanza nga iliwo umundu mutwela uwimikhilekho wawambile shishuma mukhoono mwewe i'shibonekhane nga kumuloobo kulooba tsingeni

I'laptop imiliyu naabi bakyirere ano khumeza, imeza isi babasila bibawo elah abundulo we'laptop iliyo khatabu barerekho i'pen ni'kameetsi mu'glass, luwande lulundi iliyo isimu imbofu

Liidukha lilikulisa tsingubo elah nga basungamo tsingubo tsikhali indwela taa muli tsi' sarti biteteya bitenge nga bibindu bino babonekhane nga babikulisila ano nga ni tsikofila tsilimo tsimbotokhelefu

Bimuuli bili bikaali bimuuli bino bili bilimo i'colour imwanga ni kyindi uri iya' purple bimuuli bino intsushi yamileyo yabele nga ikwa khushimuuli shitwela ilikhubanga inywamo butokote, butokote buno bwesinywa yatsa yakholamo bubushi intsushi ikaana shimuuli ate shimuuli shikaana intsushi

Khasolo khe mu syisaali khatwela nga khali ni bu bubwika buleeyi nabi, khemile ano mu kyeewa, ikyeewa ili imiliyu nabi ili bunyaasi bwa green ni itaayi we lukeewa iliyo kimisaala kimileeyi nabi ate nga kimimiliyu.

Mayido, mayido ono abonekhaane nga umuteekhe bamupangile ano khushiselo bamwimisile indumi nga ne tsindulo barerakileyo ibindu nga kamawulile, mayido uno wabonekhaane nga esi khabakuliisa nenga asiili mubikhobolyo bye

Lisasari lye butsushi ela nga liboofu ni i tsushi ye makakilekho yasutile budaya mungakyi ilimo tsi rangi tsi bili yellow ni imali yebwakale ano nga kulikakho ni kyimindu kya yellow wamayo uri bu bushi.

Kyimibaale kyiminji nga bakyibikha ano, kyimibaale kyino bikyi shapinga bulaayi, iliwo bandu bataru babakwarile tsi' jacket tsimaali lwetaayi bikhale khukubale kutwela nga umulala wakwarile ni'mbale i'jeans

Babaana be mu syibina ela nga bakwarire uniform bekhaale khu tsi desk, bakwarire uniform umuwaaanga, ba be ibweeni bekule bitabu byabwe bali busy kha basoma, iliwo umulala uwikhaale ataayi walolelele eno.

Umukhasi mutwela uboyile sitambaala wakwarire ni i'blouse iya blue ilimo kamamuli kamabesemu, kamawaanga, wimile inyuma we kusaala nga walolelele eno. Umukhasi uyu wafwanile nga uwitekekhele i'camera.

Abaana babonekhane nga balekelwa nga bakwarire uniform was light blue i alikho kamakosola kamawaanga abonekhaane nga bali ukhwiyika kimilimo kye kamakhono buli mwaana wa'ambile imbiso ni khawuutsi mukhoono khabakhakakho khunaba bitambala.

Kimikhoono kyomundu mutwela nga kyawambile bumuli bukali naabi bumiliyu bwa purple khakibukhako khububusanisa atwela nga kimikhoono kino kyafanile kyomundu umuzungu

Khasolo khali khamali khasolo khano khawambile kumukhono kwakho khungakyi khabele nga khekhala khushisaala kyasolo khano khesi balanga bari ingoobe khali mumisaala bili bikali nabi nga bisaala bino byabele nga byasabanabile tsisaja itayi iliyo kumumu kubonekhakileyo.

Kameetsi kamanji nga khu meetsi khuno khulikho kumukhono kwa umuzungu nga kulikho kamooya kukuwaambile kumurobo, waboyilekho ni i'sawa wamwatile mu meetsi. Umundu yuno wabonekhane nga umurobi we tsingeeni.

Baabandu babombekhele tsi mavulu barere mungakyi abandi bakonakakile asi abandu bano Bali khunduro khwe kameesti , babaandu bano beshingilisile kumumu yabawo abandu abandi bali mumeetsi Bali khubanga basuba kameetsi ka kalange inyatsa itayi iliyo lulwanda oba libaale lili libofu nabi.

Bulalo nga buli khumeetsi kano kakali kamangi nabi ni khumeetsi khuno khulikho lilyaato nil twela nga alikho babaandu Babylon khu lyaato ilyo mutweela wekhale inyuma khakuwa kameetsi ilyato linyalise khukenda ukundi wemile busa ibweni.

Khasoolo khatwela khafwiti khe musisaali khesi balanga ingisi imile ano mukyeewa, ikyeewa limiliyu naabi, khalolele luwande lwetaayi, ikyeewa ilimo bunyaasi bumiliiyu, itaayi we ikyeewa ino iliyo shisaali.

Umundu ukwarire i'jacket ili iye blue, umundu uyuno nga warerekho ne imbaale ili, umundu uyuno waambile bichuuma khumikhono chewe chibiibili shitwela shili umu ishindi shili mumukhono mumundi umundu umo wabeela nga amema ne i'bag emikhile shimbi ne bisaala ishibili biboofu nenga itaayi iliyo lukingi ulu bonekheleyo

Umukhasi mutwela ukwarire i'blouse imbesemu weboyile ni shitambala khu murwe kwewe walolile lataayi, wetukhile i'baafu khu murwe kwe nga ibaafu yino ili mu rangi ya blue warerekho tsisaani ni bikombe nga bili mu rangi imwaanga.

Kumuli kumiliyu naabi nga kuli aano, kumuli kuno kuli mu rangi ya yellow nga kuyushi kutwela kwakwile khu bimuli khu kumuli kuno kwawunilemo kumunwa kha kununamo butsamu. Kimimuli kino kikana intsushi ate intsushi nayo ikana kimimuli.

Isi boshela bikyuuma babikata nga bandu kha bokya bikyuuma umulala waparkingile ipikipiki ye ibweni wakwarile tsingubo tsimwanga ni kofila ye green wikhalekho wahambile shishupa shekametsi mungono.

Basani babili nga bali ano ba ka parkinga bi bindu mu tsisawu bi bibonekhane nga kyimichungwa ni butunda, mutwela wimile akho a parkinga musawu ukundi wikhale wa'ambile khachupa khe kametsi mukhone.

Tsikhaafu tsindeeyi kimiyika nga kili kimiwanga kimiyika, tsingene tsili tse brown, tsemile ano mukyewa, ikewa iyino kumumu kwayosha nga asi bunyaasi bwawalala

I'motokha nga yasutile butiimba inyuma nga butimba buno bulikamo tsingokho, babonekhaane nga bakulisa tsingokho tsino ela nga abundulo iliwo umusaani uwimilewo ni i'saati imwaanga ni i'vest imaali walolelele itaayi wakholile ino kumukhono kwe.

Kunyonyi kwe khumeetsi kumiliiyu nga kuboofu, kunyonyi kuno kubaata, kwatsowa naabi ikunwa kuli muranji tsibili, imaali ne imwanga, kuli khumeetsi khakusubilakho kwalolile luwande lwataayi.

Babenyayi bekumupila kwa rugby nga bali mushisawe, iliwo umwinyayi mutwela uwambile kumupila khakhakakho khutima nakwo nga babandi bemile tsindulo khabakhakakho khumuliya, inyuma wesisawe iliyo tsi'motokha tsi' parkingileyo nga ni kimisaala kyiliyo kyiminji ate kimileyi

Luguudo lwe ligaali lye kumuukha ela nga ligaali lye kumuukha ilyene lilikho khalitimilakho, luguudo luno Lumiliiyu naabi nga tsindulo tse luguudo luno, iliwo kimisaala kimileeyi naabi ate nga kili kya green.

Inayikonda isi batayakho kameetsi elah nga bakyombekha bulaayi, bakhombekhela lumako lwe'bisaala nga mukari mwenayikonda mulimo buusa kupila kutwela nga ni abundulo basimikhawo kuchepe kwa'blue kwesi baramo chlorine

Bakhaasi bataaru nga khababirira khukhayila khabira busa musichewa nga khali khalikho bunyaasi nga umukhaasi umukiboole wabowele shitambala shiwaanga ni gomasi uwakhabili wakwalire shiteteyi sha blue uwenyuma wabowele i'gomasi wasutile ni kha..